Kuni mininna biirote uduunnichooti. Kuni mininba biirote uduunnichi wombarete yinanni tini wombare mannu umisi mine hattono babbaxxino biiroteno ikko umisi mine heerannowanna hattono biirote ofollate horonsi'nanni.

Kuni daddalloho kuni daddalira babbaxinorr daddallanni bayichoti, shuro, buna lawuze data lawinoreno hirranni daddallanni baseti

Tini ama'note tini ama'note hawaasi amanueli ama'note giddo gamu badheni uurrenna Magano geebbani noo yaannati

Kuri adawu agaraanooti kuri adawu agaraanooti yineemmori maarshi baandete babbaxxino wosini daanno woyiite wosina adhate ka'e zammarte manna wosidhanno adawu agaraanooti

Kuni umu dananchooti. umu dananchi mannu gobbaydi danancho iimaho lexxe biifisire loosire biife haranno gara ikkanna konne hidhine loosi'nanniha umu dananchooti yine woshshinanni.

tini odoote tini odoo babaxino bayiichchi ganba assinoonnire konne maraja jajabbu amaraare woy jajjabba gashshano noowa saansanni iitivi zeenaati,

kuni muziiqu uduunneeti. kuni muziiqaho yineemmohu giddo mitto ikkanna, kuni muuziiquno gitaarete uduunnichooti faarsiratenna hattono zammarate horonsinna'nni uduunnichooti.

Tini amma'note. Tini amma'note dani orthodokseete. Tenne orthodoxete cherche giddoonni mannu amallakanninna hatto faarsiranni hatto geewanni noo maannaati ama'note dani orthodokseete

Tini murote. Tini muro weesete yine woshshinanni. Tenne weesenni sidaamu daga budu sagale loonsanni sagalete danaati. Iseno weesete yine woshshinanni.

Kuni loososho kuni loosi angate gaare xiiwanni mittu manchi dadda'le heeranno baseeti tini muuze dadda'lannoha ikkanna doogote iima haare zoore doogote noo mannira hiranni dadda'lanno

kuni bunu minena sagalete mineti kuni bunu minina sagalate mineti yiinemohu alatta chuukote quchumu giddonni tamirati woy TM juusete mineti kuni babbaxino hattono bunana juuse horoonsinannin mineti

Kuni daddaloho. Kuni daddali suuqete giddoonni horoonsi'nanniha ikkanna tenne suuqete giddoonni mannu babbaxinore mare hidhatenna hidhe horoonsirate qixxeessinoonni bayicho suuqete woyi shaqaxaa shaqaxete yinanni.

Tini muronna laalote mannu loosire shaana loosirano garati iseno qunqumado shaana uminsaranna dikko shiqqisate loosiranote qaamattote

Kuni egensiishaho kuni egensiishi keeki ijaaru uduunnichi dananna hattono hirranni bayicho xawinsanniha ikkanna keeki ijaaru uduunnicho leellishate loonsoonni egenshiishaati

Tini amma'note. Tini amma'note dani hawaariyaatete. Tini hawaariyaatete itiyoophiyu hawaariyaatete beetekiristiyaane gidoonni arooreessaho tsifatete mine woyi borronsa mineeti yine worroonni.

Kuni infirastirakicher woyi meseretelimati yinanniri giddo mitto ikkanna kuni rosu mineeti, rosu mine yine woshinanni. Rosu mine ooso rosate horonsi'nanni bayichooti.

Kuni egenshiishshaho kuni egenshiishshi haaro faarso fitsumi dakaakihu fushshinota hattono soodaawooha sodaawoona yanni fushshino faarso egensiinsoonnita ikkitanna egenshiishshaho

Kuni minenna gallanni mineeti kuni mininna gallanni mini mannu heerate loosirinoha kinchunni loonsoonnihanna hattono gobbayiidosi hoowesi huxxire woliri daannokki gede allaggunna mooranchu e"annokki gede assire biifisire heeranno bayiichooti

Kuni sumudaho kuni sumudi ayyimma xawisannoha ikkanna isino sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma rosu biiro egensiisonni sumudaati hattono wolereno xawisannoha ikkiro sumudaho yine woshshinanni.

Tini sagalete. Tini sagalete dani waasa loonsoonniha ikkanna. Waasu giddo quuphenna hatto buurunni babbaxxinore giddo qaammannire maalaoo loonse worroonnite sagaleeti tini buuru sagale waasaho.

Kuni booharanni mereereshati kone basera mannu daa"atate mare wayi daadanotta la"atenna bobboda fulitino base la"anni daa"attano baseti

Kuni egenshiishshaho. kuni egenshiishshi afirinoha labballu umu biifilli mine egensiisanniha ikkanna kuni labbalku umon biifisidhsnno bayichooti kuni egenshiidhsha.

Kuni hodhishshanna woy meguwaageyanna teshikekkaariwoochi yinanniha ikkanna tini ayisuuzete tini ayisuuze babbaxxino uduunne hogophine wolu kataminni wolewa hattono katamu giddoonni babbaxxino bayiicho harate horonsi'nannite

Tini murote. Tini muro bunaho. Kuni luu'linse agatenna hattono babbaxxitino karameella, xagga loosate horoonsi'nanniha ikkanna mitte daga giddo afamannoha murote yine woshshinanni.

Tini daddalaanote kuni. daddali shiimmaammaaddu haqime assirinokki manni loosiranno bayichinna hattono babbaxxino tuma shunkurtanna barbare sunkurta hattono waajjo sunkurta wodhe dadda'lanno baychooti.

Tini Turizime babbaxitinotta leelishanna muro nootera gangalatanni caalle nootta leelishano bayiichoti

Kuni daddalu bayichoti konni daddalu bayicho shaana shunkurta hattono wolootta daddale mannu tirfirano bayichoti

Kuni minenna gallanni mine yine woshshinanni kuni minino mannu angatenni loosannoha ikkanna babbaxxitino haqqenni leemmunni baarzafetenninna hattono mannu galaranna hee'rara horoonsiranno mineeti.

Konni booharranni mereershaati kuni booharranni mereershira mannu baxxillanosinna baxxillanchosi adhe mare mitteenni booharranni biiffino yanna saaysanno darga booharranni mereershaati.

Tini sagalete. Tini sagale waasunni weesete waasinni loonsoonniha bu'lunni loonsoonniha omolchoho yinanni kuni omolchi babbaxinorinni qaamme ita saga'linanni sagaleeti.

Kuni bununna sagalete mineeti. kuni bununna sagalete mini aletta cuukkote kuchumi giddo leellannoha TM woy tamirat sagalete mine nna sagalete mine yine wishshinsnni TM sagalete mineet.

Tini amma'note egenshiishsha ikkanna, kuni amma'note egenshiishshi baxxino barra xirri 9-11 geeshsha arbbe kidaamena sanbata ikkitanno pirogiraame daga gambba yite beeqitanno gede saayinssanni egenshiishaati.

Kuni mininna dubbu saadati. kuni mini saadati yineemmohu giddo harichoho isino mittore ayirrinore hogophine woluwinni wolewa adhe harate horonsi'nanniho.

Kuni seesaho seesaho hayiishshirate horonsi'nanniha saamuna yine woshshinanniha ikkanna tini laargote yinayi saamuni fessaashe saamunaati babbaxxino uduune hayiishshiratenna uddi'nanni uduunne hayiishshirate horonsi'nanni

kuni biifisate tini biifisa lakkuwa loojje yinanniti aletta cuukkote quccumi giddoonni leeltannoha gangalatote bayiichooti gangalattote bayiicho biifinsoonniha ikkanna konne egensiisate loonsoonniho.

Kuni biifinsoonni bayichooti woy biifisate yaate. Kuni biifinsoyihu mannu goxanno bayicho gonxanni daallasaatinna minxaafe hattono ofollinanni bayichino

Kuni booharranni mereershaati. Kuni boohaarranni mereershi mannu goyaddenyootisi ledo woyi jaallasi ledo gamba yee daye boohaaranno mereershaati. Kuni boohaarshu mereershaati.

Seesa kuni seesaho yineemmorichi seenne ikko labballu umonsa fixxiratenna labballu eredano ikko umonsa fixxirate horonsirannota fettennete yinanni.

Kuni mininna dubbu saada yineemmori giddo mini saada ikkitanna tini mini saada lukkichote. Lukkicho quuphe qalate, quuphe horoonsiratenna hattono maalansa itate horoonsi'nanni mini saadaati uine woshshinanni.

Tini amma'note tini amma'no magano maga'nitanno garanna hattono mitte kowaare ganba yiino manni mittu dani uduunne uddire magano geewanno garaati churchete giddoonni magano geenbanni garaati

Tini murote tini muro baattote giddonni fultannota ikkitanna dubbu giddonna hatto loosaminokki bayicho herrannoha soonniichoho yine woshinanni kuni soonnichi manchuyiha biso itiro hamuruurrise itanno

Tini owaantete. Tini owaante baankete. Tini baanke qoxophinoonni birra adhatenna Hattono wodhinooniha adhine horoonsirate owaante uyiinani baayiichooti owaantete mineeti.

Tini ama'note tenne ama'note giddo mannu mitte cherchete giddo gamiba yee Magano maga'nanowaati konne baaycho mannu maganu qaale rosannina rosiisani heeranni Maganonsa ayrisiranno baychooti

kuni mininna biirote uduunnicho yebeetinna yebiiro iqawoochi yinannire ikkanna kuni mininna biirote uduunnichi ofollate horoonsi'nanniha barcimanna hattono babbaxxino uduunnicho biirotenna mini giddono horoonsi'nanireeti.

Kuni giwirinnaho kuni giwirinnu qixxeessinoha lukkuwa ikkanna kuni lukkuwuno mannu angate loosinoha darsiisinoha ikkanna giwirinnu qixxeesseenna mannu ce"e qallaphphanninna hatto quuphphensa horoonsiranni nooho

Kuni boohaarranni mereershsha ikkanna, kuni boohaarranni mereershshi Alata cuukote quchumi giddo selemon kaaffe yine woshshinanniha ikkanna. Boohaarranni mereershaati kuni babbaxxinore mannu horoonsiranni buna agattonna hattono babbaxitino sagale horoonsiranno baayiichooti.

Kuni babbaxxino dani uduunnichooti kuni babbaxxino dani uduunnichooti yineemmohu giddo mitto ikkanna konne uduunnicho mitte daga uminsa bushu looso loossanno manni bushunni loosse dagate horoonsidhara qixxeessitino uduunnichooti

Kawiichi boohaarranni mereeshsha ikkanna konni boohaarranni mereershira beetto marte hakkoye loosame dirranni noo waa la'anninna hattono umosenooto bohaartanni noota leellishanno.

Tini faashinete, tini faashine babbaxxitino yanna agarre qixxeessinannita uddi'nanni dani uddunne ikkanna kunino babbaxxewo amma'notenna mannu budensi leellishate uddirannoya yanna yanna agarre loonsanniha loonsanni faashinete uduunneeti

kuni maxaafaho kuni maxaafi rosaanote qixxeessinoonni maxaafi giddonni bande fushshinoonni woraqata ikkanna mitte fooliishsho giddo nooha rosaanote rosiinsanni dargaati.

Tini adawu agaraanooti. Tini adawu agaraano dagate giddonni xinqine fushshine daga agartanno gedenna hattono lame lekka moyorenna sase lekka motore jaddo iillishshannokki gede agartanno agaraanooti.

Kuni giwirinnaho. Kuni giwirinni loosire heeranno gara mannaho rosiisanno gara ikkanna kunino mannu loosirinori giddo maxaaxeessa yinanni sagalete tini sagale murote giddo kayinse itate horoo'nannite murooti.

Kuni adawu agaraano woy higgi asikebbarete yineemmo mannoota ikkitanna, tini adawu agaraano tirifikkete widoonni noota poolisete egensiise mitteenni gargartannore mannu buqqee...

Kuni sumudaho kuni sumudi sidaamu qoqqowi lekkate kaase federeeshiine borronsa mine xawisannoha ikkanna kuni lekkate kaase sumudaati sidaamu qoqqowu lekkate kaase federeeshiine

Tini odoote. Tini odoo sidaamu miidiyi neetiworkete odooti. Tini odoo smn widoonni qolle sayiinsanniti saamintete giddo ikke sa"inore gamba assite odoote massagaano ledo ikkine odoo machiishinanni bayichooti.

Kuni loosoho. Kuni loosoho yineemmohu magaazinote babbaxxinore hirate wodhinoonniha ikkanna loosse dadda'litanni no mannu hidhatenna hiramate babbaxxinore assate horonssiranno dargaati.

Kuni babbaxxino dani uduunnichooti. Kuni babbaxxino dani uduunnichi mannu suuqete gidoonni wohe dada'lanni nooha ikkanna, tinino mixadda, maalu midiju babbaxitinori ofollinanni uduunnichooti.

Kuni egenshishshaho kuni egenshiishshi sidaamu qoqqowu mootima hawaasi quchumi wogate hari sidaamu quchumi gashooti hariri olii borro mineeti kunni egenshishshaho.

Kuni seesu seesaho woyi mewabiyawochi woyi yewubet metebekiya sihoni, kuni uduunnichi debur herbal yinannihu hinko haayishi'nanni saamunaatinna hinko haayishi'nanni burusheeti.

Kalaqonna qooxeessase. Kuni baattote kalaqonna. qooxeessaseeti. kuni baattote kalaqaminna qooxeessaseeti yineemmohu ilaala xeanna hattono babbaxxitino haqqe amadino bayicho qooxeessaho

Kuni maxaafaho. Kuni maxaafi qiissanenna doobbichu yaannoha ingilizenyuninna sidamu afiinni qixeessinooonniha mannu anabbawe horoonsirara fushshinoonni maxafaati.

Tini sagalete, tini sagale weesete waasii loonsoyi omolchootinna, lalu maalinni loonsoyi sagale ikkitanna sagalete mine afi'nannite. Sagalete waasuyi loonsoyi omolchooti.

Tini muronna laalote, tini muronna laalo itate horoonsi'nannita ikkitanna kunino kaarotete, tenne kaarote bushshu giddonni dollisinota umme itatte horonsi'nannite tini kaaroote.

tini amma'note tini amma'note garino ortodokisete yine woshshinanni amma'no dana ikkanna tini amma'no cherchensa giddoonni uddiransayiinna hattono geebbanno garinni geebbanni leeltanno.

Tini amma’note tini amma’no Cherchete giddoonni Magano geebbanni noore geewaasine woyi faarsaano yinannire ikkanna dagate mereero uurrite Magano geebbanni faarsitanni leeltanno amma’note danaati.

Tini babbaxxitino dani uduunnichooti. Kuni babbaxxino dani uduunni qottonna hattono heellakkote yineemmoha baatto loosirate horoonsi'nannita mannu angatenni biifise loosino uduunnichooti.

kuni amma'note tini amma'no yetinsae hiwoti yinannita hanafote konforaanse assinoonnita ikkitanna xirri tonaa lewuunni tonaa settu geya takatataye shoole qidaame sanbatanna arbe horonsi'nanita ikkitinota xawinsoonni.

Kuni bununna sagalete mineeti bununna migib betoch yineemmorichi giddo ikkanna bununna sagalete mine yine woshshinanni. Kuni bunu mini yohaannisi kaafenna ristooraantete yinanniha ikkanna mannu horoonsiranno baaychooti.

tini infiraasterakicherete tenne infiraasterakicherete giddo loosannohu doogote biinfile loossannoha ikkanna tini doogote loossannoti gilaadeere bushsha untanni hattono ummoonni bushsha hogobbe wolewa qolte fushshitanni no.

Tini owaantete tini owaante dagare uuyinanni owaante ikkitanna, tenne owaantera mannu umisi xeninnet woyi keeraanchimmasi agadhate harunso assiranno baayicho hakimete mineeti. Tini owaantete.

kuni biifisate horonsi'nanni uduunnichooti kuni biifisate horonsi'nanni uduunnichi mannu haqqunninnna awawunni hattono ufuuffate hee'nanni base biifisiratenna gallanni bayicho biifisirate loonsoonni uduunnichooti.

Tini baattote ofollanna xaggete Tini baattote ofollanna xaggee Baatto ilaalaammenna xeichaame hattonno babbaxitino Muro amadinota ikkitinota leelishatenna ofoltino Gara afinoki dagara leelishate loonse worrinite

kuni hodhishshaho. Kuni hodhishshi sinotraakete yinanni makeena ikkanna kuni hodhishshimma horoonsi'neemmohu babbaxxitinore ayiirrannore hogophine wolewiinni wolewa gobba hogophate horoonsi'neemmoha hodhishshu danaati sinotraake.

kuni hijaaraho woy sine hintsa ginbaataho yine woshshinanni kuni ijaari kai'maho woy hanafote assine kaayisanniha kinchu mine woy churchete gede assine loonsanni he'noonni baychooti.

Kuni sicconna badooshsheho woy baandiranna melleyaho yinanniricho ikkanna kunino allamuru hiwoyiiti birihaane betekiristiyaane giddonni leellannoha insa siccooti yine woshshinanni.

Tini sidaamu sagale buurisamme yamantano, tini buurisame sidaamu budira umikki bude ikkanna konne bude anfannihu sidaamu loosirano garaati.

Tini murote tini muro xeenaddaamete yinanni haqichooti tenne xeenaddaame mannu babbaxino xibbira horonsiranno xagichoho

Tini sagalete. Tini sgale shaafeeta yine woshshinayi tini sagele sidaamu budinni sidaamu budu sagale ikkitanna tini sagale weesete waasinni loonsanni sagaleeti.